Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni bindirigu n nyɛli boraadɛ dibanahi gala dibata ni zaham naanzuu bɛ dinni ka kpa ʒiɛɣu bɛ dinni ka di tam teebuli zuɣu